Enhimiro eri munsozi nga nnhungi inho era nga wagati waliwo ebigogo wabawo ne nhumba

Ensozi n'ebiko nga muno mulimu emiti mingi inho inho era nga mulimu n'olufu, eno yabayo enimiro eye birime ebye ndhaghulo.

Ennhumba ey'eisubi nga bagizimba bulungi inho era nga ghamberi ghaligho akatebe kebasiire ku ndhabirwamu. Mumbali eno yona bagitaamu eidhinisa lya ndhabirwamu

Ekimuli ekifanana obulungi einho era nga kiri kwe yabuluza kwe malayo, kirimu endhoki ghangulu eri kutoolamu omu dhenene erimu langi endhirugavu nhe eya kyenvu.

Omusaadha ali mungira ey'eitaka nga ali kusiringisa gaali nga agigemyeku n'emikono gyombi, avaire saati ey'amakono amaghanvu ya vaala enkofiira ku mutwe gwe eri mu langi emmyufu, ya vaala endabadha eri mu langi ya kilagala.

Ekimuli ekifanhanha obulungi einho era nga kiri kweyabuluza bulungi kirimu langi endheru kuliku n'endhuki eri kutoolamu omudhenhenhe.

Ekizimbe ekighanvu einho einho, ng"era enho kalina. Bakagiteleeza buteleeze, eliku emiti kumbali, nh'obutimba.

Ennhumba nga dhiri ghalala era nga ghansi ghadho ghaligho piki, dhiri ibiri ghabagho ni gaali, ghaligho n'emidaala egifumba kyapati. Kumbali ghano ghaligho ogumotoka ogunhenhe einho oguli kutambulira mu luguudo.

Obwiboo bwibaluka obuluke mubugugha era nga buno bifanhanha bulungi inho ghaligho obukali kugha ghabagho n'obwagha era nga ghaligho n'ebintu ebindhi ebitategerekeka bulungi.

Ebisolo ebyo munsiko nga biri bibiri byemereire mu luguudo olw' itaka. Birina enkoto mpanvu inho byabaku obiyiga butono na makutu gabyo matono inho

Ebisolo eby'omunsiko nga byetebwa empologoma, nga biri ghangulu ku muti bilambaire. Ekindhi kili kuno, ekindhi kili kule.

Omuntu ali kubonheka okuba nga mukazi nga atyaime ku kyalani ekitunga emidhoozi, era nga ali ku kozesa ekiraga nti ali kutunga. Kumbali ere eriyo abandhi abemereire.

Engira ey'eitaka nga kuntuuma kule kuliku amayumba ag'endhaghulo ghaligho n'ebigogo ebiri mu langi ya kiragala. Ere yabaayo ekidhomolo ekibaamu amaadhi.

Engira efanana obulungi einho nga erimu obusubi obuli mu langi ya kilagala, kumbali kuliku duuma ni kumbali era nga akali ekutuuka bulungi aye nga ya soghola.

Ekisolo ekyo munsiko nga era kiri mukibira wangulu mu busaaga. Kiri kulya eikoola eliri mulangi ya kilagala. Kyokyene kirimu langi endirugavu

Abakazi bali basatu nga batyaime era nga basanhufu inho bagemye obuma bukalimagezi mungalo dhaibwe oghundhi avaire enkofira kumutwe gwe, oghundhi yavaala obugirasi kumaiso ge, oghundhi tataireku kintu kyonakyona.

Kumbali okw'enhandha kuliku amaato agemereire nga mangi era nga galimu langi endhirugavu n'eya bbulu ghaligho n'embwa edhiri kutambulira mumukyanga nga dhiri ibiri.

Puusi nga eri ghansi ghe kyuma etyaime nga yeghumbye bulungi inho era nga eri kumoga, erina amakutu agaagayaga bulungi yabaaku n'obwoya obuli mu langi endhirugavu.

Abakazi bali basatu era nga bali kutambulira mu kagira akatono einho, kumbali kuliku eisubi eliri mu langi ya kilagala. Asembye eihnuma agemye omwana nga avaire engoye ediri mu langi enderu.

Endhuki nga nnhingi inho era nga dhekozeemu ebibbungutu bya mirundhi ebiri. Nga edhindhi dhiri ghagati dhiri kusala kwira kukino eno, dhirimu langi dha mirundhi ebiri endhirugavu n'eya kyenvu.

Omusaadha nga availe akakokolo ku munhwa gwe. Alina envili nkulu nga dhilimu langi endhirugavu. Availe saati ey'amakono amaghanvu yasiba amapeesa bulungi inho.

Kumbali okw'ennhandha era nga kuliku amayumba, kwabaaku nh'agabaalebaale. Ghano ghaligho omusaadha alambaile ghansi, nga alina nhi piki agisiile kumbali ghe.

Emikono egy'omuntu atalitegerekeka oba mukazi oba musaadha nga jigemye mu itaka ekiraga nti alina byalikusimba mukalimiro ke akatontono.

Omukono ogwo muntu nga gugemye akakokolo ke bavaala ku munhwa gwa gema na'kantu keba kozesa okukebera abalwaire ekitegeza nga ono musawo.

Omukazi atyaime ghansi alina enviiri enirivu bulungi ataire ebizindalo kumatu ge alikuniga akooma kakalimagezi era nga avaire esweta eri mulangi ya kyenvu n'endhirugavu.

Ekisolo eky'omunsiko nga era kili mu busaga obutontono. Kilimu langi endhirugavu, ghekiri ghaligho ebikoola ebili mu langi ya kilagala.

Ekizimbe ekyazimbibwa obulungi einho nga kifanhanha bulungi, kya kalina. Kumbali enho eliyo amammotoka agemeleire nga gali mabiri. Era nga kinho bwoba oli kukigyaku, ghaligho amadaala gonhinhaku.

Dhulamu ye bakozesa okufumba omwenge nga eri ghannho erimu olughaaya oluli kwika ghansi mu maadhi agali kukulukuta nho mwaala, ghaligho nhe kidhomolo.

Ekisolo eky'omunsiko nga kyetebwa embulu, era nga kyemeleire ku muti omukalu, kyalinga mu mbali ekiraga nga kilina kyekyekengeile. Ghekiri ghaligho obukoola obuli mu langi ya kilagala, nh'obusagasaga.

Omukazi eye sabike obulungi einho avaire akakokolo ku munhwa gwe alina enviri empanvu era nga ali kunhiga akooma ka kalimagezi.

Omusaadha atyaime kukidhomolo era nga ono avaire engoye ekyafu einho yataku n'enkofira kumutwe gwe eri mulangi emmyufu sayidi ere eriyo ebikaba bingi inho n'abantu.

Omwala ogukulukusa ebikyafu era nga baaguteleziza baatolamu agakaba, gali kumbali. Ele eliyo omusaadha ayemeleire, kumbali ghaligho amayumba nhi kumbali.

Obuveera obulimu emithungwa nga era buligho bungi babufungizaaku, gilimu mingi inho. Egindhi misalegyamu egindhi ti misalegyamu, milamba.

Ekibira ekirimu emiti emingi einho era nga mulimu ensozi ne'bikoo, ghagati ghano ghaligho obuyumba buli bubiri butono inho era nga babuserekesa mabati.

Ekisolo eky'omunsiko nga kyetebwa ensude kityaime kyatoola omukono kyata ku munhwa era nga wekiri waliwo ebikoola ebiri mu langi ya kiragala, kyo kyenhe kirimu langi endirugavu

Obusero obulimu eby'okulya eby'endhaghulo; nga ghaligho karoti, ghabagho nhi kamulali ali mu langi emmyufu nh'eya kilagala, nh'ebindhi kamaala.

Omwiko gusenhye ensenene, ng'ela dhino nnhingi inho. Dhili kulagibwa nga basaliiremu obutungulu, me basiika. Dhilimu langi eya kilagala...

Ekisaawe mwebasambira omupiira era nga kyetoloovu bulungi inho. Bakizimba bulungi nga kya kalina kighanvu. Kuluya ghaligho emmotoka edhemeleiregho, nga ghaligho nh'obusubi obuli mu langi ya kilagala.

Egaali y'omuuka nga enho etambuza bantu, abasaabaze. Nga etambulira ku byuma era nga eriku amataala emberi yabaaku nh'olwigi.

Bendera eya Uganda nga elimu langi dha milundi esatu. Mulimu endhirugavu nh'eya kyenvu nh'emmyufu. Era nga ghaghati ghaligho akanhonhi akafanhanha obulungi einho, kemeleisa omugulu mulala.

Ekisolo eky'omunsiko nga kyetebwa akakanhyavu era nga kanho kakyusakyusa langi dhaako, kali ku lukonhe kwe kali kutambulira oluli mu langi eya kiragala.

Enjira efananha obulungi einho nga yetolola ya kolansi nga wagati waliwo amayumba wabawo no bulime obwe ndhaghulo ere wabawo akasozi.

Engila etambuza abantu okubatwala mu bifo ebye ndhaghulo nga mulimu abantu abali kutambula ebigere, nha abali ku mapikipiki, nha abali ku gaali mulimu nha mamotoka.

Emmotoka nga eri kutambulira mulugudo olwaitaka era nga eriku abantu bangi inho inho abeyirikeku abali mungoye edhiri mulangi edhendhaghulo.

Engira ey'eitaka nga ya kasozi, era nga mulimu omwana eyetiise omugugu ku mutwe gwe. Agemeisaku omukono mulala, omukono ogundhi ezila kyegugemye. Alimu langi endhirugavu.

Omudaala ogutunda ebyo kulya ebyendaghulo nga ghaligho obubbooli bwebeeta obuzungu, ghabagho obutungulu ghabagho nebindi kamala

Abavubuka nga bali kulumuka era nga abandhi be gwireku era nga bagemye omupira mungalo ekiraga nti banho bazaanhi ba mupira, bavaire engoye edhi fanagana.

Omusaadha ayemereire kwi baale ghangulu avaire engoye endhirugavu era nga ali ku maadhi agemye eirobo aswiire mu nhandha ekiraga nga ono ali kuloba.

Endhuki nga eli kuguluka okuva ku kimuli ekyeyabuluza obulungi einho era nga kifanhanha bulungi. Kilimu langi ya bbulu n'enderu era nga ebikoola bya kyo bilimu langi ya kilagala.

Omuvubuka atyaime kutambula eyetebwa piki nga avaire enkofira ku mutwe gwe eri mu langi eya kiragala yata ku maiso obulabirwamu, mungalo agemyemu ekithupa. Einhuma ere eriyo endhigi na'bantu abandhi.

Eiduuka eri tunda ebyambalo eby'endhaghulo nga ghaligho ebighumbebyamu byebaghanhiike ghangulu ku misumaali, yaba byebataire mu ntebe, ebindhi bavaziza ebidoli ebitundhu.

Abaana batyaime era nga bali kutunga bagemye ewuuzi bagema n'empiso bavaire engoye edhifanhaganha ekiraga nga bali mu isomero.

Ekisolo ekyo munsiko nga era kiri mu miti nga era kye gemye no'mukono mulala kyaluma akasaga akandhi nga kirimu langi endhirugavu.

Abasaadha bali kutereza oluguudo era oghundhi agemye ekitiyo ekisena omuthyanga ya kyesiraku yagema n'omugongo.

Ekimuli ekyakula obulungi einho era nga kifanhanha bulungi. Kilimu langi ya kyenvu nga kiliku endhuki eli kutoolamu omudhenhenhe. Elimu langi endhirugavu nh'eya kisitaka.

Enyambalo biri ghano kamaala inho nga era biri ku waaya ba byanhike, kuliku engoye edhendhaghulo era nga dhirimu langi edhendhaghulo kwabaku nhe enkofira edhendhaghulo.

Omukono ogw'omuntu atali tegerekeka oba mukazi oba musaadha nga availe gilavu mu mukono gwe, agemye akathupa akalimu eidagala, kaliku langi isatu - endheru, nh'endhirugavu nh'emmyufu

Abantu bali ghano bangi inho era nga abandhi bali kupiki batyaime, abandhi bali kuntebe, abandhi basire ku mmotoka. Ali saidi ere ali gema munsawo ali ni byali kutolaku.

Omukazi avaire akakokolo ku munhwa gwe yavaala n'ejaketi nnhenhe inho era nga agemye akakebe mu ngalo dhe. Nga agemye ku byokulya eby'endhaghulo ghaligho enhanhansi, ghabagho meloni n'ebintu ebindhi kamaala.

Omuntu atalitegerekeka oba mukazi oba musaadha nga ali ghangulu ku ibaale kumbali okw'enhandha era nga amaadhi gali kwidha ghegakuba okwo bwegasituka agemye eirobo mungalo dhe ekiraga nga ono ali kuloba engege.

Ekifo mmotoka mwedhikyukira, nga kuliku amamotoka agali kutambula nh'amayumba gali kumbali nhi kumbali nga mulimu nh'eisubi ghagati eriri mu langi ya kiragala.

Omuntu atalikutegerekeka oba mukazi oba musaadha nga ayemereire kulyato eitono agemye akatimba mungalo dhe akali mulangi eya kiragala ekiraga nga ono ali kuvuba ngege.

Amayumba gali masatu nga gali ku ntuuma ele, era galilainhe oluguudo oluliku obutebe bwebabadhye nhi bakola obulungi einho.

Ebibbungutu biri bibiri nga bya ndhoki dhegemye ghalala nga ghagati ghaligho edhiri kusala nga dhira kule, dhiriku langi ibiri endhirugavu nhe ya kyenvu.

Ennhandha nga nnhenhe inho inho era nga elimu agabaale agali kumbali. Nh'amaadhi gali kukuba ku mabaale ago bwegailayo. Kumbali enho ghaligho ekifo ekirungi einho, nh'ebintu eby'abaana okuzanhisa. Nga ghaligho ebifo byebaghumulirwamu era buyumba bungi inho.

Enhumba edh'eisubi nga badizimbisa emiti batamu eitaka era nga nsereke bulungi inho eindhi eriku mabaati eindhi isubi.

Omuntu atali kutegerekeka oba mukazi oba musaadha nga ali mu lyato eriri mu maadhi ayemeleire agemye n'akati aswiile mu maadhi ekiraga nga ali kuloba ebyenhandha. Kumbali eno eriyo ekinhoni eky'okumaadhi kiri kutambula.

Omwala oguli kulukusa amaadhi nga mangi inho era nga gefuukwire, galimu langi endheru nh'eya bbulu, ghaligho emiti egiri mu langi ya kilagala.

Obugoye nga buli ghano bungi inho bulimu langi edhe ndhaghulo ne ndhaghulo nga era butera okukozesebwa nga bbendhera edha maghanga age'ndhaghulo dhirimu langi kamaala.

Ekisolo eky'omunsiko nga era kitera okughangaliraku ni mu maadhi kiri ku kibalama okw'ennhandha era nga kyasaime omunhwa bakyeta goonya.

Emidaala egitundha ebyokulya ebyendhaghulo nga kuliku n'abantu abali kutundha ghaligho nhanha, ghabagho wota meroni, ghabagho appo n'ebyokulya ebindhi kamaala.

Abakazi bangi inho era nga basanhufu besibye ebintu munkende dhaibwe era nga bavaire engoye edhifanhaganha bali kukinha amakinha basitwire n'emikono mu ibbanga ghaligho n'abali kuuba engoma.

Ekinhonhi ekyetebwa enhange nga kili mu ibbanga kili kuguluka. Kiyandhaiza amaghagha bulungi inho era nga kilimu langi dha milundhi esatu. Ku bigere kuliku endhirugavu, ye yenhe yonayona yabaamu langi endheru, omunhwa gwabaamu langi ya kyenvu.

Ekimuli ekya kula obulungi eihno era nga kirimu langi ya kyenvu kiriku endoki erikutolamu omudenene era nga eri mulangi endirugavu no bwoya obundi ku munwa obuli mulangi ya kisitaka

Ensowera nga eri kulugoye olulimu langi ede ndaghulo era nga eno inhenhe bulungi erimu langi dha mirundi ebiri, mulimu eya kyenvu ne ndirugavu

Ekisolo eky'omunsiko era nga kyetebwa enkembo. Eli ku muti ghangulu ng'egemye ku busaga. Era ng'eyasaimeku omunhwa gwayo katono..

Omusawo ali kukuba omulwaire eidagala, era nga ataile mu mpiso. Availe gilavu mu ngalo dhe, mwenhe availe engoye ndheru. Omulwaire availe engoye ndhirugavu.

Endhuki nga dhiri ghano enhingi inho inho era nga dhegemye ebibbungutu byamirundhi ebiri dhirimu langi eya kyenvu n'endhirugavu era nga ghati ghaligho eri kusala okuva kuno okugya kule.